ay jigéen yu nekk ci faroy tiyé seeni ko bi di ko bi ci faro ab ñax mu beri mu nekk ci tolé faropé

palaas bu yaatu am ñax ma werta ci digg me ñu wul ko wër ñi dafa flag gambie bi nu am xonxu weex bu la weex ak werta muy palaasi tàngalu kay yaram

sal bu yaatu am ay tuggu yu mag nu jël ay ngegenay tëg ca kaw tuggu yi am taabul bu nekk ca diggabe ma rafat di melax ca diggam

wikki mu taxaw ci kaw banxaa ci garab bi am gémmiñ bu nu yeram bi am lu ñuul ak luxonku banxaas bimu taxaw mingi am ay xob yu loyox ci cat bi am yeneen xob yu xawo rëyé ci pegg bi

ay xale jangkat yu sakan taxaw ci kaw basang bi di taccu seeni ay loxo am beneen xale bu xees taxaw ci kanam firi ay loxoam di kot jéema tàccu

ay nit yun nekk ci biir otobi ginn seeni yaram ci biti ti ay flark diko wane ci kaw di kampaañ ti daf benn mikoro ci kaw outobi